Abasebenza endaweni lapho okulemikhuhlane ememetheka masinya njalo ethelelwanayo, kufanele bahlale begqoke begqoke bezivalile ukuze bengabambi imikhuhlane.

Kulemikhuhlane ememetheka masinya njalo ehlasela abantu abanengi endaweni eyodwa ngesikhathi sinye. Imikhuhlane leyi singayinqoba ngokuhlaba abantu amajekiseni. Siyahlaba labo aabaangakabi layo ukuze bengabi lawo siphinde sihlabe lalabo asebelawo ukuze bengawumemethekisi.

Ngesikhathi kuhlupha ubhubhane lwe Corona, abezempilakahle babehlala begqokile bevalile umzimba wonke lapho besiya hlola umuntu ongabe ecatshangelwa ukuthi ulobhubhane lolo.

Abaphatha ukudla endaweni yabantu abagulayo bayakhuthazwa ukuthi ukudla kumele kuhlale kuvaliwe ukuze kuvikeleke egcikwaneni.

Imikhuhlane ethelelwana ngokuba seduze lomuntu olawo silokuyivikela ngokuthi sime khatshana lakhatshana lokuhlala sigqoke impahla ezisivikelayo ezivala imilomo lamakhala.

ilekiseni lisebenza emuntwini oyedwa kuphela lingasebenza kumele lithathwe lifakwe endaweni efihlakeleyo ukwenzela ukuthi lilahlwe lingasasebenzi komunye umuntu ukuvikela imikhuhlane

Sekulemikhuhlane ethelelwana ngokuthinta umuntu, abezempilakahle nxa besiyalapha labobantu bayaqgoka bazivikele ngokupheleleyo bavale imizimba yabo yonke.

Abosizo ngamanzi bakhuthaza uzulu wonke ukuthi anathe amanzi ahloliweyo njalo aphuma endaweni ezihlanzekileyo ukwenzela ukuthi bangahlaselwa yimikhuhlane.

Kulomkhuhlane osukhona ohlasela abantwana abancane. Ingakho abezempilakahle bayakhuthaza omama abalabantwana ukuthi babahambise ezibhedlela eziseduzane labo bayehlatshwa amajekiseni azabavikela kulowo mkhuhlane.

Kulomkhuhlane osukhona osubulala abantu lowu mkhuhlane ulempawu zophepha lokukhwehlela abantu bayakhuthazwa ukuthi bagijimele esibhedlela bayehlatshwa amajekiseni ukuze bavikeleke kulowo mkhuhlane.

Abezempilakahle bayakhuthaza omama ukuthi balethe abantwana esibhedlela bazothontiselwa bavikeleke kumkhuhlane lo osubhahile owendingindi.

Abantu abadala bayakhuthazwa ukuthi bavakatshele ezibhedlela bahambe bayehlatshwa amajekiseni azabavikela kumkhuhlane we COVID-19.

abezempilakahle baqhuba imikhankaso yokufundisa omama labesifazana ngokuziphatha lapho bekhulile njalo langokuphatha abantwana

Abezempilakahle bahlanyela izihlahla zemithi yesintu ukuze zibe zinengi njalo ukwenzela ukuthi abantu abanengi benelise ukuthola imithi.

Ubudlelwano bamazwe atshiyeneyo sobuthuthukise ezempilakahle ngoba sebekwanisa ukunikezana ulwazi ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Ukufakwa kwezimpompi amanzi endaweni ezinengi, sokuncedise kakhulu ukuvikela abantu emikhuhlaneni ebangelwa yikunatha amanzi angcolileyo.

Abasebenzela izibhedlela balendlela abagqoka ngayo njalo kufanele begqoke befake lamabizo abo ukwenzela ukuthi labo abadinga uncedo baluthole lula njalo babekwazi ukuthi baluthola kubani.

Kuqakathekile ukuthi lapho kusenziwa imikhankaso yezempilakahle kunikezwe abantu lokudla ngoba eminye imikhuhlane ibangelwa yikungatholi ukudla okuqondileyo

Emikhankasweni yezempilakahle isithuthukise amazwe amanengi ngoba iyangcedisa abantu ukuze babe lolwazi lokuziphatha kahle lokuphila kahle lokuzivikela emkhuhlaneni eminengi ayehlukeneyo

kuyajabulisa ukuthola amanzi okunatha ahlanzekileyo njalo ahlambulukileyo ngoba imikhuhlane eminengi itholakala emanzini

Amazwe amanengi asephathisa kuhlelo lokufundisana ngemikhuhlane etshiyeneyo langokunikezana ulwazi ukuze amazwe enelise ukunqoba imikhuhlane etshiyeneyo.

Ukuhlangana kwemibono yabaqeqetshi abavela emazweni ahlukeneyo kuyancedisa kakhulu ekulwisaneni lemikhuhlane evamileyo emhlabeni wonke jikelele.

Ukufundisana ngezempilakahle okwenziwa emhlabeni, umhlaba wonke sokuncedise amazwe amanengi ngakho abantu abanengi emhlabeni sebenelisa ukuthola uncedo lapho bephathekile.

Uhulumende uyakhankasela ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokubana athole usizo esibhedlela esiseduzane lalapho ahlala khona.

Amanzi aqakathekile kakhulu emzimbeni yabantu. Umuntu kumele ebone ukuthi uyanatha isilinganiso sama litre amabili ngosuku njalo enanzelele ukuthi unatha amanzi ahlanzekileyo.

Abezempilakahle bayakhuthaza abazali ukuthi behambise abantwana esibhedlela bayehlolwa njalo bahlatshwe amajejiseni okubavikela emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Umntwana uze esibhedlela lonina. Ukhanya uphathekile kakhulu! Udokotela lomongikazi basebenza kanzima ukuthi basize impilakahle yalo umntwana.

Ukuze abantu bavikeleke emkhuhlaneni ebangelwa yikunatheni amanzi agcolileyo kuqala ngokuthuthukisa izindawo abantu bathole amanzi ahlambulekileyo njalo ahlanzekileyo ngokulungiselwa izimpompi zokukha amanzi

Wonke umuntu emhlabeni ulelungelo lokuthola imfundiso ngezempilakahle njalo ulelungelo lokuthola ukulatshwa lapho ephathekile.

Izikolo ziqhuba imincintiswano yokukhankasa ngemikhuhlane efanana lecorona virus.

abezempilakahle labanye abengatsha ezitshiyeneyo baqhuba uhlelo lomkhankaso omkhuhlane wenqondo lapho abafundisa abantu ngokuvikela lowu mkhuhlane

Abantu abalohlupho lomkhuhlane wengqondo sebanengi kakhulu emhlabeni kungakho sokuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ukuze bazivikele kulo mkhuhlane

Ukugula kwengqondo yinto esivamile kulamalanga okunye kwakhona kubangelwa yikuthatha izidakamizwa kwabantu okunye kubangelwa yikuthi abantu abakhulumi izinto ezibahluphayo bayathula bethwala nzima bebodwa.

Kubalulekile ukuthi lapho umuntu elakho okumhluphayo engqondweni makahambe ebantwini akhulumisane labantu athole ukuncediswa ngalokho okumhluphayo.

Upsychologist omkhulu obona ngezempilakahle yengqondo ubegqugquzela ngosuku lweWorld Mental Health Day ukuthi abantu kumele benakakelwe njalo benikwe usekelo olufaneleyo ngempilakahle yabo eyengqondo.

Kumele sinakekele izihlahla lamaluba ngoba kuyingxenye yemvelo eqakathekileyo kukhulu eluntwini. Izihlahla zisinika umoya lowu esiwuphefumulayo.

Imibheda yezibhedlela kufanele ihlale ihlanzekile. Kungalaliswa umuntu nxa sesuka kumele obuyayo athole umbheda uhlanzekile.

Ezibhedlela lemakiliniki kufanele kuhlale kufakwe imifanekiso phandle. Ezancedisa abantu ukuthi bafike bazivalele bathole ulwazi.

ukwakhiwa kwezibhedlela lamaklinika endwaweni ezinengi sokuncedise abantu kakhulu ngoba abantu sebelakho ukuthola uncendo lapho bephathekile

Abezempilakahle bayenze umkhankaso wabantu abalohlupho lwamehlo. Ngakho bayakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela eziseduzane labo bayehlolwa.

Izibhedlela lama kilinika kufanele kuhlale kuzindawo ezihlanzekileyo ngoba lapho kufika abantu abanengi abalemikhuhlane etshiyeneyo.

Eklinika kulapho abantu abantu abaphathekileyo abahamba khona ukubana bayephathiswa ngokunikezwa uncedo langokuhlolwa imikhuhlane ehlukeneyo

Esibhedlela lapho okuhlala khona izigulane kufanele kube yindawo ehlanzekileyo kakhulu ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingamemetheki ebantwini bonke.

Ezibhedlela zonke kufanele kube lendawo elezitulo lapha okuhlala khona izigulane zonke zimelele ukuthi zibonwe ngudokotela loba umongikazi.

Kuqakathekile ukuthi abomama abalabantwana abancane bangahlala hlala babahambise esibhedlela ngezikhathi ezihleliweyo kumagwaliba abo okuzalwa ukwenzela ukuthi bayenikwa amajekiseni afaneleyo.

Ukuze kuvikele izingozi zomlilo, kumele kuhlale kulemitshina yokucitsha imlilo eduze, njalo kufanele kuhlale kulomuntu owufundeleyo lowo msebenzi wokucitsha umlilo.

Abafundi esikolweni abafunda ngezempilakahle, bafunda besebenzisa imitshina yalezinsuku. Yiyo abayisebenzisayo esibhedlela. Lokhu kubenza babelolwazi olupheleleyo njalo olujulileyo.

Izinto ezisebenzileyo esibhedlela kuqakathekile ukuthi zilahlwe ngendlela eqondileyo, zingatshiywa zigcwele indawo yonke ngoba ziyingozi ekuhambiseni imikhuhlane.

Abafunda izifundo zabo Dokotela kumbe ezabo Mongikazi bafundela ezibhedlela lakuzindawo lapha okugcinwa khona imithi .Ukuze babelolwazi olujulileyo ngokusebenza kwemithi.

Ezifundweni zabafundi bezempilakahle kufanele lapho behlala, bahlale batshiyelane isikhala ukuze bangathelelani imikhuhlane.

Lawa ngamagabha atshiyeneyo asetshenziswa esibhedlela ukuhlola umthambiso loba isikhwehlela somuntu. Bayafaka umthambiso womuntu phakathi kwaleli gabha besekuhanjiswa emalebhu.

Imikhankaso ngemikhuhlane efanana leyetshukela iyaqhubeka ebantwini ngoba iyancedisa kakhulu ukuvikela kulumkhuhlane. Abantu bayakhuthazwa ukuthi badle ukudla okungeke kubabangele lumkhuhlane.

Imikhankaso efana leyemvukuzane ehlasela umama eyenzwa umhlaba wonke jikelele, iyancedisa kakhulu kubomama ukuze bazivikele ukungabanjwa yimvukuzane.

Abantu bayakuthzwa ngabe Rwanda 'Bio Medical Centre' ukuthi bengezwa bengazizwa kahle baphangise bagijimele entolaphilo baye thola usizo.

Uhulumende we Rwanda ukhuthaza uzulu njalo uyabakhumbuza ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuthola usizo emtholampilo kungela mbadalo.

Izakhamizi ziyanxuswa ukuthi zibuye ngolwesihlanu zizefundiswa ngomkhuhlane wemvukuzane ukuthi uhlasela njani umzimba womuntu.

Ngensuku zanamuhla sokulemitshina ezibhedlela yokuyelapha amehlo kulabo abathe baba lohlupho lwamehlo.

Ezibhedlela kufanele kube lezindawo ezibhaliwe ezikhombela lezitshengisa amabizo ezakhiwo ukwenzela ukuthi abagulayo bengathwali nzima ukuthola uncedo.

Abasebenza ezibhendlela lamakilinika kuqakathekile ukuthi bahlale begqoke okuvala umlomo lamakhala ukuze bazivikele emkhuhlaneni

Ezibhedlela okulemibheda lapho okulaliswa khona abantu njalo nxa sebelalisiwe kulabezimpilakahle abakhangela abantu labo abagulayo.

Ezibhedlela kulemibhalo esemidulwini etshengisa izigulani labo bonke abafika esibhedlela izindlu lezakhiwo ukuthi zime njani. Lokhu kwenzela ukuthi abantu bengalahleki.

Nsukulezi sokulendawo eziqandayo lapho okufakwa khona imizimba yabafileyo ukuze ingonakali lapho ingakabekwa.

Ezibhedlela sekulabomabonakude abasetshenziswa ngabezempilakahle ukugcina ulwazi njalo lokudinga ulwazi ebulenjini.

Kuqakathekile ukuthi uma kulesihlahla abantu abacabangela ukuthi siyelapha, bahambe laso kwabazempilakahle beyebuzisisa babe lolwazi bengakasisebenzisi.

Izindawo ezinjenge zibhedlela lamakilinika kufanele zihlale zihlanzekile. Ngoba lapho kubuya abantu abanengi abale mikhuhlane etshiye tshiyeneyo.

Izibhedlela kumele ziyindawo ehlanzekileyo ukwenzela ukuthi abantu ababuya bezolatshwa lapho bengathathi amagcikwane azayenza babe lemikhuhlane etshiyeneyo.

Inhlelo eziphathwa ngabezempilakahle ukuhamba bekhankasa ngemikhuhlane ethize eyehlukeneyo ziyanceda kakhulu ebantwini ekuzivikeleni kumikhuhlane eminengi nengi njalo lolo hlelo luhamba luncedisa abantu ezindaweni ezinjenge makhaya lasezikolweni.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi nxa besendaweni enjengesibhedlela bengakhuphi izicathula behambe ngenyawo njalo bengabambabambi yonke indawo ukwenzela ukuthi bengathathi imkhuhlane.

nxa umuntu engahamba esibhedlela ephathekile kwesinye isikhathi ulakho ukuthi avalelwe aliswe okwensuku ukwenzela ukuthi udokotela amhlole aze asile

Amakhemisi athengisa yonke imithi ongayicabangela. Iyatholakala eyalabo abagulayo, ababulawa likhanda, yisisu. Laloba yisiphi isitho somzimba.

Izibhedlela zakhathesi seziphucukile akusafani lakudala. Khathesi ngenxa yokwanda kolwazi lwe technology sekulemitshina ephucukileyo esetshenziswa esibhedlela ukuhlola izigulane.

Lapha kusesitolo esithengisa imithi yokuyelapha ukuze umuntu eyenelise ukuthenga imithi lapha, kulemithi ethengiswa ngemva kokubana umuntu ebhalelwe incwadi ngudokotela kube sokusiba lemithi ethengiswa umuntu ahambe eywzithengela yedwa kungela ncwadi efunakalayo ekadokotela.

Ngensuku zanamuhla sokulentuthuko sokulemitshina yokuhlola imikhuhlane efanana lemvukuzane lapho ingakamemetheki lokhu kuyanceda ngoba umuntu uyahle ethole ukuncediswa kusesemasinya.

Kulemikhuhlane eminengi ebonakala ngokuthi umuntu uyabe ekhanya ukuthi uyafuthelwa ngaphakathi lokhu kubonakala ngendlela ayabe ehamba ngayo kumbe ehlezi ngayo

Ukhona umtshina omncinyane owabantu abaphila baphefumula nzima, abangahamba bewuthwele ukuthi lapho nxa sebezizwa bephefumula nzima bawusebenzise.

Odokotela nxa behlinza umuntu bayancedisana bebanengi omunye uyabe ekhuluma lomuntu ukuze angaboni ukuthi kwenzakalani abanye bencedisa.

Kulezinto ezinengi esibona ngazo ukuthi umuntu engabe selegcikwane. Lezi zigoqela indlela isikhumba sakhe esiyiyona njalo lokuvuvuka komzimba lokuzwa ubuhlungu emadolweni.

Ukutholakala kwezinsimbi zokuhlola imikhuhlane ezibhedlela, sokuncedise abantu endaweni ezitshiyeneyo. Lokho kugoqela imikhuhlane efana levukuzane.

Kulemikhuhlane ebamba abantu eyinye ebonakala ngokuyehluleka ukuphefumula komuntu langokukhwehlela langokuzwa ubuhlungu esifubeni.

Kulenhlelo ezenziwayo ezokunikeza igazi lapho abantu abanikeza khona abezibhedlela igazi ukwenzela ukuthi labo abazabe befuna igazi besezibhedlela balithole.

umuntu angahamba esibhedlela engezwa kahle omongikazi bayaqala bamhlole ukuthi umzimba wakhe utshisa okungakanani besemthatha le BP

Imvukuzane ngumkhuhlane oyingozi kakhulu kuqakathekile ukuthi umuntu engabona elempawu zalowo mkhuhlane agijimele emthola mpilo masinyane

Umama uphathekile uze esibhedlela umongika uyamhlaba ijekiseni edinga umthambo owokuthi athole igazi umama ucimezile ukhanya ukuthi uyesaba.

Kuqakathekile ukuthi abantu bengabona sebelempawu zomkhuhlane wemvukuzane baphange bagijimele esibhedlela kungaka memetheki umzimba wonke.

Isigulane singahamba esibhedlela kutholakale ukuthi sesilegazi elilutshwane, kulakho ukuthatha igazi labanye abantu elihambelana lelakhe balifake besebenzisa imitshina emzimbeni wakhe.

Ngensuku zalamuhla indawo zokwelaphela sezithuthukile njalo sekulemitshina yokuhlola imikhuhlane eyehlukeneyo egoqela imvukuzane leminye.

Abasebenza ezindlini lapho okulungiswa khona imithi bayakhuthazwa ukuthi basebenzise amagabha abhaliweyo ngaphandle. Kufanelwe kubhalwe ibizo lomuthi kubhalwe lesilinganiso somuthi wakhona.

Endlini yalapho okulungiswa khona imithi lokugcinwa khona imithi kuyabe kulesikali ukwenzela ukuthi kufakwe isilinganiso eqondileyo.

Ezibhedlela kulezigxingi ezihlala zivaliwe lapho okuhlala khona imithi lokunye okusetshenziswa ukwelapha ukuze kuhlale kuphephile.

Ezindlini lapha okulungiswa khona imithi lamaphilisi kufanele kuhlale kuhlanzekile ukuze kungamemetheki igcikwane.

Ezibhedlela ikhona imitshina eyokutshisisa imithi lokutshisisa izinsimbi ezisebenza esibhedlela lezo okuyabe kudingakala ukuthi zisebenze zitshisa.

Amagabha ahlala imithi kufanele ageziswe ngemva kokubana athelwe imithi ukuze imithi ihlale ihlanzekile.

Lapho okugcinwa khona imithi kuqakathekile ukuthi kuhlale kulezigxingi zokucima imlilo ngoba imithi eminengi ilakho ukumemethekisa umlulo.

Ukuthela imithi emagabheni kufanele kwenziwe ngumuntu ololwazi njalo okufundeleyo ukuze asebenzise izilinganiso ezifaneleyo.

izigxingi ezihlala insimbi zokwelapha lalezo ezihlala imithi yokwelapha kumele zihlale zibhaliwe ngaphandle ukuze labo abafuna ukuzisebenzisa bazithole kalula

Izindlu zokwelaphela kumele zihlale zihlanzekile zonke izibi kumele zihlanganiswe zibuthwe zifakwe endaweni eyodwa ukuze kungabi lengcekeza endlini yokwelaphela.

Imitshina yakulezinsuku iyenza ukuhlolwa kwezigulane labantu kubelula ezibhedlela lakuzozonke izindawo zokwelatshwa lezokuhlolwa.

Ukwanda kolwazi lwama khompiyutha selwenze umisebenzi yabodokotela Yabalula kakhulu ngoba sebekwazi ukuhlola imkhuhlane yomuntu besebenzisa imitshina.

Kuleminye imithi yesibhedlela okufanele ihlale endaweni lapho eqandelela khona kungakho ema pharmacy alawo ama fridge okufaka leyomithi

Abezemphilakahle bayakuthaza abantu ukuthi babuye esibhedlela, bazohlolwa igazi ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi abalawo yini umkhuhlane wegculaza.

Omama abamunyisayo bayakhuthazwa ukuthi bahlale behlanzekile ukwenzela ukuthi umntwana angabambi imikhuhlane.

Kulemikhankaso eyenzwa ngabezemphilakahle. Abahamba behlaba abantwana abancane amajekiseni njalo bebanika lemithi yonakutha ukuze bavikeleke emikhuhlaneni.

Owesifazana okhulelweyo kuqakathekile ukuthi ahlale esiya esibhedlela ukuyahlolwa, lokuya hlatshwa amajekiseni ukuze kuvikelwe umntwana laye.

UHulumende uyayiqakathekisa kakhulu impilakahle yabomama abazithweleyo labomama abalindele ukubeletha kanye labantwana abancane lokhu sikubona ngezibhedlala ezingengi eseziyakhiwe ezilamathenethi wadi.

ODokotela kumele begqoke impahla zokuzivikela ezivala umzimba bevale njalo lamakhala. Lokhu kuzakwenza ukuthi bengathathi imkhuhlane evela ezigulaneni.

Omama abalabantwanna abancane bayakhuthazwa ukuthi bengezwa umntwana etshisa umzimba engathi akezwa kahle baphangise bamgijimisele emtholampilo ayebonwa ngudokotela.

Omama bayakhuthazwa ngabezempilakahle ukuthi bahambise abantwana esibhedlela bayethontiselwa ukuze bavikelwe kukhuhlane osukhona kulezinsuku owendingindi

Insimbi ezisetshenziswa ngabodokotela ukuhlinza abagulayo. Kufanele zisetshenziswe ngabodokotela kuphela ngoba kuyibo abalolwazi.

Insuku lezi , sekulemitshina yokuhlola imizimba yabantu ngaphakathi. Leyo isetshenziswa kakhulu, kubantu abalimele, ebantwini abalimeleyo. Lapho, kuhlolwa ukuthi balimele okunganani ngaphakathi.

Insimbi ezisetshenziswa ngabodokotela ukuhlinza izigulane kufanele zihlale zihlanzekile njalo zigeziswe ngazo zonke izikhathi ukwenzela ukuthi zingamemethekisi igcikwane

Abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi umuntu ngomuntu abelesigelo sakhe, ukwenzela ukuthi kungathelelwana igcikwane elingavela ngokubana abantu besebenzise isigelo sinye.

Kulezinsuku sekulezikhwama ezincinyane ezihlala imithi ukwenzela ukuthi abahambayo kungaba lengozi endleleni bekwanise ukusebenzisa imithi ukuziyelapha.

Insimbi zokwelapha ezifana lamajekiseni kumele zisetshenziswe ngabodokotela kumbe abezempilakahle kuphela.

Ijekiseni nxa lingakasebenzi kufanele lihlale livalelwe ,endaweni engaba ligabha kumbe engaba liphepha livaliwe ukuze lingabambi imikhuhlane.

Insimbi zokwelapha kumele zihlale zihlanzekile. Zingasebenza kumele sigeziswe zibekwe endaweni ehlanzekileyo ukuze zingamemethekisi igcikwane.

Kulezinsuku sokulezinsimbi ezehlukeneyo ezincedisa ekuhloleni abagulayo labaphathekileyo njalo ziyatholakala kuzibhedlela lakuzozonke indawo zokwelaphela.

Ijekiseni esebenza esibhedlela kufanele ukuthi ingasebenza kanye emuntwini oyedwa iqe ihle ilahlwe ingasasebenzi komunye umuntu.

insimbi ezisetshenziswa lapho kuselatshwa umuntu kumele insimbi eyodwa isebenze emuntwini oyedwa ukuze kungathelewana igcikwane

Abezempilakahle nxa bethela imithi ezi emagabheni kumele basebenzisa imitshina ukuze bengatheli lengcekeza.

Izimsimbi ezisebenza ukwelapha kumele zihlale zihlanzekile ukuze zingabambi ingcikwane njalo zingabambi ingcekeza.

Izigelo lezingqamu ezisebenza ezibhedlela zisetshenziswa ngabodokotela ukuhlinza abantu, kufanele zihlale zihlanzekile.

Insimbi ezisetshenziswa ngabodokotela ukwelapha kuqakathekile ukuthi zihlale zihloliwe njalo zihlale zingela ngcekeza.

Akhona amalembu ahlanzekileyo atholakala ezibhedlela angasetshenjiswa ngabantu abalimeleyo ukuthi babophe igazi lingaphumi kakhulu.

Esibhedlela kulezinsuku sokulemitshina yohlobo lonke ongalucabanga. Eminye ngeyokuhlola inhliziyo ukuthi itshaya kuhle, eminye ngeyokuhlola umzimba wonke nje jikelele.

Kulemitshina emitsha uhulumende ayithole elizweni lase China. Lowomtshina umuntu uyangena phakathi kuhlolwe imikhuhlane yonke engabe ikhona emzimbeni wakhe.

Lesi yisitulo esisetshenziswa ngodokotela ababona ngezamazinyo yikho lapha abahlalisa umuntu olezinyo elibuhlungu bamkhangelise phezulu ukwenzela ukuthi balikhiphe kuhle.

Uhulumende unike izibhedlela zonke, imitshina emitsha emitsha, ethengwe elizweni laseChina. Lokhu kuzakwenza umsebenzi wabodokotela, ubelula kakhulu.

Esibhedlela kufanele kube lalamabhimu lapho okufakwa khona izikhali esezisebenzile ezinjengama jekiseni ziyelahlwa zingafinyeleli ebantwini

Kulezikhali ezihlukeneyo ezisetshenziswa ngabodokotela esibhedlela. Nxa behlinza umuntu kukhona izigelo abayisebenzisayo ukwenza lowo msebenzi.

Ngokwanda kolwazi lwethekhinoloji ezibhedlela sekulemitshina ephuchukileyo eyenelisa ukubona ingaphakathi yomuntu, ibone lalapho okulomkhuhlane khona.

Kulezi insuku sekulula kakhulu ebantwini besifazane ngoba sebekwanisa ukuthi nxa becabangela ukuthi bazithwele behambe e pharmacy bayozitholela I pregnancy test

Ulwazi lwe"technology" solwabuya lemitshina ephucukileyo eyokuthi omama abazithweleyo sebeyenelisa ukuyabona abantwana babo kumabonakude njalo bebone lobulili balowo mntwana engakazalwa.

Ngokwanda kolwazi lwe technology kulezi insuku sokulemitshina lapho okufakwa khona abantwana abo abazalwe isikhathi sabo sokuzalwa singakafiki

Ngokwanda kolwazi lwethekhinologi sekulezikhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngodokotela ukwelapha izigulani. Lezi zikhali zenza umsebenzi wabo ubelula kakhulu.

Odokotela bamazinyo bakhuthaza abantu ukuthi banakekele amazinyo abo ngokunanzelela ukuthi bayawaxubha ulwenzela ukuthi angabi lamagcikwane angabangela ukuthi abole.

Kulezikhali ezinengi ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngodokotela ezibhendlela ezinye izikhathi ezinjenge izigelo bazisebenzisa nxa behlinza umuntu.

Abasebenza ezibhedlela kubalulekile ukubana bahlale begqokile imvunulo ekhanda bevalile inwele zabo ukuze bazivikele emikhuhlaneni eyehlukeneyo njalo bavikele lawo wonke umuntu oyabe esesibhedlela

Odokotela nxa behlola izigulane kuqakathekile ukuthi basebenzise ama"gloves " ukwenzela ukuthi bazivikele ekuthatheni amagcikwane.

Abezempilakahla kufanele bahlale begqokile ezandleni amagilavsi ukuze bengabambi imikhuhlane lengcekeza.

Kulamaphilisi womkhuhlane wemalaria, amaphilisi lawa kunathwa elilodwa ekuseni elinye linathwe ntambama ukuze umuntu aphole.

Ngensuku zanamuhla asekhona amaphilisi ayelapha imkhuhlane enjengesihudo. Amaphilisi lawo ayatholakala ezibhedlela lasemakhemisi.

Kulemithi okufanele ihlale endaweni eziqandayo ezinjengamafriji ukwenzela ukuthi ihlale isenza umsebenzi wayo ngendlela efaneleyo.

Abaphatha imithi labasebenzisa imithi ukuyelapha kumele basebenzise begqokile ezandleni ukuze bahlale bevikelekile egcikwaneni.

Imithi yokwelapha insuku lezi isitholakala kalula njalo abaphathekileyo balakho ukuyithola loba ngasiphi isikhathi ezindaweni ezitshiyeneyo njalo langentengo ephansi.

Kulabo abanatha amaphilisi kuyingozi kakhulu ukungalandeli indlela okumele unathe ngayo ukunatha amanengi udlulise kumbe ukunatha amancinyane kumele umuntu anathe elandela indlela aqonqoselwe ngayo

Imithi yensuku lezi ethengiswayo kufanele ithengiswe ivaliwe. Abayithengayo bayakhuthazwa ukuthi bengathola ingavalwanga kuhle bayiyale.

Kulemithi esetshenziswa emakhaya lezibhedlela ukugezisa izindawo lezitsha, ukukhipha imikhuhlane.

Abagulayo bayakhuthazwa ukuthi bangabhalelwa amaphilisi ngodokotela. Bawanathe belandela indlela abatsheowe ngayo. Ngendlela eqondileyo.

Imithi yesimanjemanje siyenziwa ibe yimithi ekhangayo uthola ilamaflavours atshiyeneyo eyinye ingeyepineapple, eyinye strawberry, eyinye ingeyechocolate.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bangathengi imithi abangayibhalelwanga phansi ngodokotela njalo lewo abayibhalelwe ngodokotela, balandele izixwayiso zakhona abazinikiweyo.

Odokotela abaqeqeshe ngezokupheka imuthi, sebepheke omunye umuthi omutsha owokuvikela isikhumba sakho nxa uthe wakamba elangeni.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bangabhalelwa imithi ngodokotela balandele Izixwayiso abazibhalelwe phansi ukuthi imithi leyi kumele beyithathe kanjani.

Abantu bayaxwayiswa ngabezempilakahle ukuthi bengabhalelwa amapills ngabo dokotela belandelele izxhwayiso abaziphiweyo lezilinganiso bewanathe ngendlela efaneleyo

Kuleminye imithi eyingozi. ebantwaneni abancane ngakho abadala bayakhuthazwa ukuthi leyomithi bayifake khatshana lapho abantwana abangeke bayifinyelele khona.

Nxa ulohlupho lwamehlo hamba esibhedlela ku Dokotela esibhedlela ayekubhalela . Usukhona umuthi otshiphileyo ezitolo ezithengisa imithi i strong eye.

Abantu bengabhalelwa phansi imithi ngudokotela kufanele bayinathe belandela izixwayiso abaziphiweyo ngoba bengekela ukwenza lokhu lowu muthi awusoze usebenze ngendlela efaneleyo

Ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi ikhona imihlobo yemithi yonke ongayicabanga obulawa likhanda, obulawa yisisu noma yiziphi usitho somzimba uyawuthola umuthi ohambelana lomkhuhlane wakhe lapha

kulabomama lamantombazana abathwaliswe nzima yisilumo nxa bengena esikhathini asekhona amaphilisi angabasiza amakhokhodamoya

Kulezi insuku umuntu angahamba esibhedlela atholakale okuthi uselegazi elutshwana kulakho ukubhalwelwa amaphilisi awegazi ngodokotela

Kulabantu abalokhupho lokuthi bengaba selangeni izikhumba zabo ziyatshintsha kumbe ziphume amaqhubu sokulomuthi owuqedayo loluhlupho.

Imikhuhlane yengqondo eminengi ibangelwa yikuthi abantu kabadingi uncedo kusase masinya. Bayathula, bahlale, kulezinto ezibahluphayo. Kucine kubaphambanisa ingqondo.

Sebekhona odokotela abaqeqesha ngokukhangela ngezempilakahle yabantu. Nxa umuntu esizwa ekhathazekile ulakho ukuthi ahambe eyebabona labodokotela axoxisane labo kabanzi.

leli ibhakane litshengisa lapho okulesibhedlela sabantu abafuna ukufundela ukuba ngo dokotela babantu abangaphilanga kuhle enqondweni

Kulezi insuku sekulabodokotela abahamba bayefundela ngempilakahle yengqondo yabantu. Nxa umuntu ezizwa kulento emhluphayo ulakho ukuthi avakatshele labo odokotela ayexoxisana labo.

Ababona ngohlelo lokwelapha lokuhlola abantwana, bayenza umkhankaso. Laba yibo abakhangela ngokuhlolwa kwabantwana imkhuhlane efanana lengqondo. Lokuhlolwa nje imizimba.

Abasebenza kugaja olubona ngokuphathwa kuhle kwabantwana bayenza umsebenzi omuhle kakhulu, benakekela abantwana ukuze wonke umntwana asebenzise ilungelo lakhe lokuphathwa kuhle.

Ababona ngokugcina kuhle kwabantwana bayenza umsebenzi oqakathekileyo kakhulu ngoba bengaswelakala kuyabonakala ngoba abantwana babengasaphili kahle.

Abasemathandweni abancane bayakuthazwa ukuthi bengahlali bexabana lalabo abandandana labo. Njalo baziphathe kuhle, njalo bazivikele lapho vediya emacansini.

Ugaja lweUNICEF luyenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngokuncedisa ukugcinwa kwabantwana lokufundisa ngokugcinwa kwabantwana emazweni amanengi emhlabeni.

Abancedisayo lapho okule ngozi khona. Bagqoka impahla ezibavikelayo konke emakhanda lasemzimbeni njalo bagqoka ngendlela ezayenza kube lula ukuba nanzelela.

Kulezindawo ezilungisiweyo ezokwenza imidlalo etshiyeneyo eyokuphumuza ingqondo. Abantwana abancane bavame ukukujabulela kakhulu ukuya kulezo zindawo.

Abezempilakahle bayakhuthaza omama abalabantwana abancane ukuthi babathengele uchago babanathise .Lokhu kuzabavikela emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Odokotela nxa behlinza umuntu bavame ukubabanengi bencedisana ukwenza lowo msebenzi omunye ngoyabe exoxisana lesigulane ukwenzela ukuthi singananzeleli okwenzakalayo

Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane bathole isikhathi sokudlala. Lokhu kwenza baphumuze ingqondo zabo njalo bakhule bangabantwana abahlakaniphileyo.

Kuyakhuthazwa ukuthi abantu bengasebenzisa imithi baqede lapho bageze izandla besebenzisa isepa lamanzi.

Odokotela ezibhedlela bahlala begqokile belungiselele njalo bethwele lezinzimbi zokuhlola, ezigoqela ezokuhlola ukutshisa komzimba lokutshaya kwenhliziyo.

Onesi ezibhedlela kufanele bahlale begqoke amaunifomu ngazo zonke izikhathi ukwenzela ukuthi kubelula ukubabona.

ODokotela nxa beselapha umuntu okufana lokukhipha umuntu amazinyo bayancedisana bebabili kumbe bebathathu ukwenzela ukuthi kungabi lephutha.

Ngentuthuko esikhona nsukulezi sokulemitshina yokuhlola abantu egoqela eyokuhlola indlebe leyo isetshenziswa ngabezimpila kahle lapho behlola izigulane.

Odokotela bagqoka izigqoko zokuzivikela ukwenzela ukuthi bengathathi igcikwane bagqoka ezandleni njalo bagqoke lasekhanda lasemlonyeni.

Abasebenzisa imithi basebenzisa begqoke okokuzivikela okugoqela abakugqoka ezandleni lokugqokwa emzimbeni ukuze bengamemethekisi imikhuhlane.

Abezempilakahle abakhangela abadlali lapho kusemcintiswaneni. Kufanele bephange bagijime lapho umdlali esethe wawa phansi ukuze bayemhlola.

IRwanda Nurses and Midwives Union uyakhuthaza omama bonke abazithweleyo ukuthi bahlale ngezikhathi njalonje besiyahlolwa esibhedlela.

Uhulumende unike odokotela labo mongikazi izigqoko zokuzivikela nxa besemsebenzini ukwenzela ukuthi bangathathi amagcikwane angabangela ukuthi babelemikhuhlane.

Uhulumende siyambonga kakhulu ngoba nanku usithengele imitshina evelela elizweni laseChina eyokuhlola imvukuzane izibhedlela zonke zitholile imitshina leyi.

Kubalulekile ukuthi abantu abasebenzisa imitshina bagqoke impahla zokuzivikela ezigoqela izigqoko ezandleni lasekhanda

odokotela kufanele babe lempahla ezifaneleyo ezokuzivikela emkhuhlane kumele bebe lempahla ezivala amakhala umlomo knye lomzimba wonke

Abanikazi bamakhemisi bayakhuthazwa ukuthi babhale amabizo amakhemisi phandle, njalo babhale lenomobolo zocingo ukwenzela ukuthi kubelula kuzigulane ukuthi zithole uncedo. Njalo zikwanise ukutshaya ucingo lapho zingenelisi ukufika.

Imithi lamaphilisi okuthengiswa ekhemesi kuyabe kubhaliwe ukuthi kusetshenziswa njani lenani liyabe libhaliwe njalo lesilinganiso siyabe sibhaliwe.

Ekhemisi kuyathengiswa uchago lwabantwana abancinyane ..Uchago lolu luyabe luvalelwe emaphepheni olunye luvalelwe emagabheni .

Ekhemisi kuthengiswa imithi etshiyeneyo, kuleminye ethi ukuze umuntu ayithenge kumele Abe lencwadi ebhalwe ngudokotela. Leminye ethi umuntu uyazithengela yedwa kungela ncwadi.

Emakhemisi imithi kumele ihlale iqoqekile ngezigaba zayo langokusebenza kwayo ukwenzela ukuthi kungabi lohlupho lapho befuna ukuyisebenzisa.

Ikhemisi kuyindawo lapho izigulane laba phathekileyo abathola ukuncediswa ngokuthenga imithi bayabhalelwa ngabo dokotela abezempilakahle besebehamba lephepha lapho ababhalelwe khona ukuyathenga ngalo imithi.

Umnyango wekhemisi kumele uyakhwe ngendlela ezayenza ukuthi lalabo abagogekileyo bayenelise ukungena emnyango lapho besiyadinga ukuncediswa.

Iminyango yemakhemisi eyakhwe yabaphezulu. Iyenza kube nzima kulabo abagogokileyo ukuthi benelise ukungena akhemisi.

Ikhemisi kufanele lihlale livaliwe, ukuze kuvikele ingozi engenzakala abantwana bengafinyelela kumithi eyabe ikhona, bayithathe bayinathe kungelamvumo.

Ikhemisi kumele lihlale lihlanzekile ukwenqabela ukumemetheka kwemikhuhlane, ngoba kuyindawo ebuya abantu abanengi njalo abaphathekileyo.

Amakhemisi kuqakathekile ukuthi afake inombolo zabo zocingo egcekeni ukwenzela ukuthi abaphathekileyo bakwanise ukubatshayela ucingo lapho kulemithi abafuna ukuyibuza.

Kulezindawo ezithengisa imithi yokwelapha ezihlala zivuliwe ngazozonke izikhathi ngazozonke insuku ukwenzela ukuthi abantu abadinga imithi bayithole ngazozonke izikhathi.

Izitolo ezithengisa imithi kumele zihlale zivaliwe, ukuze abantwana abancane bangafinyeleli ekuthatheni imithi leyi ngoba kungabayingozi kibo.

Leyi yikhabothi etshengisa imithi etshiyeneyo. Ethengiswa esitolo, esithengisa imithi lamaphilisi. Iqoqiwe ngemihlobo yayo. Kusiya ngokuthi iyelaphani.

Izitolo ezithengisa imithi kumele zihlale zihlanzekile ukwenzela ukuthi abantu bengathathi amagciwane nxa bezothenga imithi leyo.

Ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi uthola yonke imhlobo yemithi ongayicabanga loba yisiphi isitho somzimba esibuhlungu uyawathola amaphilisi kulesisitolo.

Abebutho baqhuba uhlelo lokuhlanyela kwezihlahla eziyelaphayo bencedisana lezakhamizi.

Abaqhuba imikhankaso yeze mpilakahle kufanele bagqoke okubhaliweyo ukuthi benza ngani ukwenzela ukuthi abantu bebayamukele kuhle esigabeni

Abezempilakahle baqhuba imikhankaso yabo besebenzisa amakhompuyutha. Lokhu kwenza kubelula kulakudala lapho ababethwala khona amaphepha amanengi.

Abezempilakahle kulenhlelo abazenzayo zokuhamba beselapha njalo behlola labantu kuzindawo ezitshiyeneyo ziyancedisa kakhulu ikakhulu kuzindawo ezingela zibhedlela.

Imikhankaso eyenziwa ngabempilakahle egoqela eyokulondoloza kwamazinyo iyancedisa kakhulu ebantwini endaweni ezehlukeneyo.

Kulemikhankaso eminengi eyenziwa ngabezempilakahle endaweni ezitshiyeneyo lapho behamba bencedisa ukwelapha abantu lokhu sokwenze abantu bathola impilakahle bavikeleka emkhuhlaneni eminengi

Okwenza imikhankaso eyenzwa ngabezempilakahle ingaphumeleli esikhathini esinengi kwenziwa yibugwala babantu ngoba abantu beyesaba ukuyehlolwa imikhuhlane abalayo.

Kulomkhankaso okhona ojonge ukuzofundisa izakhamizi ngokuhlalisana kuhle emizini yabo. Obaba bayakhuthazwa ukuthi bangatshayi omama ezindlini.

Abezempilakahle abase Rwanda bayenze umkhankaso eMusanze behamba befundisa abantu ngokuqakatheka kokugcina imizimba yabo kuhle.

Kulomkhuhlane osukhona osubhahile, impawu zalowomkhuhlane yikutshaywa likhanda. Ngakho abantu bayakhuthazwa ukuthi bengezwa betshaywa ngamakhanda bahle bagijimele esibhedlela.

Abezempilakahle bavakatshele emayunivesithi ukuya fundisa abatsha ngemikhuhlane etshiyeneyo ikakhulu eyemacansini enjengengculaza.

Abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi abantu bazivikele umkhuhlane osubhahile owemalaria ngokuthenga ama mosquito net lokunye okungabavikele kulowo mkhuhlane

Inhlelo zokukhankasa komkhuhlane ziyanceda ekulimukiseni kwabantu njalo lokuziphatheni kuhle kwabantu njalo ngensuku zalezi sokukuhle ngoba sokusenziwa ngendimi ezitshiyeneyo oluyabe lusenzwa ngolimi oluziwa ngabantu abayabe behlala kuleyo ndawo.

Abantu abatsha bayakhuthazwa ukuthi benqabe ukuthatha izidakamizwa, ngoba ziyalimaza imizimba yabo, njalo ziyakwanisa ukubatshiya sebelemikhuhlane yengqondo.

Ngensuku zanamuhla sekulula ukuthola ulwazi lwezempilakahle ngoba siyabona abantu bezempilakahle behamba besiya endaweni ezitshiyeneyo. Besiyafundisa, besiyaxwayisa, besiyanikeza ulwazi ebantwini ngokuphila kahle langokuziphatha kahle.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso eButaro hospital. Ukufundisa abantu ngomkhuhlane wemvukuzane ukuthi uhlasela njani umzimba womuntu.

Kulomkhankaso oyenziwe ngabezempilakhe bebhoda befundisa intsha ngezemacansini lokuthi bengazivikela njani ngokusebenzisa okufanana lejazi lomkhwenyana.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso wokufundisa izakhamizi mayelana lomkhuhlane wengculaza bayakhuthaza abantu ukuthi bahambe bayehlolwa ukwenzela ukuthi babekwazi isimo sabo

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi kufanele begeze izandla zabo ngazozonke izikhathi ukwenzela ukuthi bezivikele kuma gcikwane ahlala ezandleni.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso behamba befundisa izakhamizi ngomkhuhlane osubhahile owemvukuzani bakhuthaze abantu ukuthi bengabona impawu zalo mkhuhlane begijimele emtholampilo masinyani

Abezempilakahle bayayenza umkhankaso omkhulu babiza izakhamizi babuya bazobuthana omama labobaba bebafundisa ngomkhuhlane wengculazi.

Bekulomkhankaso omkhulu, owenziwe ngabezempilakahle. Behamba befundisa abatsham ezikolweni, ngezingozi zokuthatha izidakamizwa.

Kulendlela ezinengi zabo mama ezokuzivikela ukuthi bangazithwali. Lezo ndlela zigoqela amaphilisi anathwayo lama ijekiseni ahlatshwayo.

Umama omunyisayo kuqakathekile ukuthi uma elomkhuhlane ahlolwe ayelatshwe, ahlatshwe lamajekiseni ukuze evikele umntwana emkhuhlaneni.

Kungumlandu wabezempilakahle ukufundisa amantombazana amancane ngokuziphatha kuhle lapho besiya emacansini ukuze bazivikele emkhuhlaneni

Sekulemitshina eyokuhlola imikhuhlane ethelelwana ngokuya emacansini. Imitshina leyo iyatholakala ezibhedlela, emakilinika lemakhemesi. Eminye yakhona umuntu uyathenga azihlole yedwa esendlini.

Kulezi insuku obaba labantwana abangabafana sebefundiswa ngokuya esikhathini kwabomama lamankazana ukuze babe lolwazi labo

Kuleziinsuku abantwana abangamankazana ezikolweni sebefundiswa ukuthunga lokhu abakusebenzisayo lapho besikhathini.

Izifundo mayelana lemikhuhlane etholakala ngokuya emancasini ziqakathekile kakhulu ebantwini ,njalo kuqakathekile ukubana abesifazane bafundiswe ngumuntu wesifane abesilisa bafundiswe ngowesilisa.

Ngentuthuko esikhona kulezi insuku sokulula ukuthi abantu bezihlole besezindlini ngokuthenga imitshina yokuzihlola bebodwa bengadinganga odokotela.

Abantwana abangamankazana abasesikolo insuku lezi bayaphathiswa ngokunikezwa okokusebenzisa lapho besesikhathini .Lokhu kuyenzwa ngamalunga atshiyeneyo ancedisa izikolo.

Abantu abathetheneyo, bayakhuthazwa ukuvikelana, omunye lomunye. Emikhuhlaneni etholakala emacansini. Ngokuthembeka emtshadweni wabo.

Abezemphilakahle bayakuthaza omama ukuthi banathe amapilisi abo okuvikela ukuthi bangazithwali ngedlela eqondileyo ukunzela ukuthi bangabi labantwana abangekho ehlelweni lwabo.

Isithembo singezinye zezinto ezibangela ukugula kwemikhuhlane yemacansini endaweni ezinengi abantu bayakhuthazwa ukubana bazivikele kumikhuhlane yemacansini ngazo zonke izikhathi

Abathetheneyo kufanele bahlale befundiswa kumikhankaso ngokuziphatha kahle lokuzivikela emkhuhlaneni evela kwezocansi njalo kumele ngazozonke izikhathi behlale bezivikelile.

Ukwanda kolwazi lwe technology kuhle kakhulu ngoba omama sebekwazi ukuhamba esibhedlela bayebona kumabonakude umntwana osesiswini lobulilil bakhe engakazalwa.

Abezempilakahle bayakhuthaza omama labobaba abatshadileyo ukuthi babekwazi ukuhlela kuhle izimuli zabo bangabi labantwana abangabahlelanga.

ODokotela ababili abagqoke izayeka zokuvala umlomo bahlola usana oluncane okukhanya luzelwe isikhathi salo singakafiki.

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi behlale bevakatshela esibhedlela besiya hlolwa kuze kufike isikhathi sokuthi babelethe

Abezempilakahle bayenze umkhankaso behamba bebhoda ezikolweni basemsebenzini yabantu etshiyeneyo behamba bebafundisa mayelana loluhlela izimo zabo

Eyinye yezindlela yokuzivikela emkhuhlaneni etholakala ngokuya emacansini yikuba lomuntu oyedwa olala laye, njalo lokuhlala uhlolwa imkhuhlane etshiyeneyo ngezikhathi zonke.

Ngokwanda kolwazi lwe thekhinoloji sokulemitshina eiwazi ukubona umntwana osesiswini sikanama engakazalwa ukuthi ngoyini ubulili bakhe

Abezempilakahle bafundisa izakhamizi ngokuhlela imuli zabo lokuthi bengasebenzisa ndlela bani nxa benagakafuni ukuba labantwana

Umongikazi uhleli phansi lomama okhanya ubuye ukuzohlolwa. Uyamchasisela njalo uyamtshengisa impumela yakhe ukuthi engabe ezithwele noma cha.

amantombazane lamajaha kufanele bafundiswe ngendaba zokuya emacansini kumele bazi ukuthi bazivikele njani ukuthi bangazithwali lokuthi bangatholi imikhuhlane etholakala ngokuya emacansini

Abaphatheka kwezemidlalo bayafundiswa indlela eziqondileyo ukuze bangalimali njalo bangangeni ezingozini lapho besemncintiswaneni.

Abangena kumncintiswano efana leyoku gijima leyokudlala imidlalo yebhola kufanele badle ukudla okufaneleyo njalo babelezkhathi abadla ngazo.

Abadlali bebhola bayakhuthazwa ukuthi bahlale behlolwa ngazo zonke izikhathi ukuze bavikele izingozi zokulimala lapho besemdlalweni.

Izithelo ziqakathekile kulabo abaphathela kwezemidlalo ikakhulu eyokugijima ukwenzela ukuthi imzimba yabo ihlale ihlambukukile njalo bahlale belungele ukugijima.

Odokotela nxa besiyaqeqeqetsha ema university baqeqetshela ukuba ngabodokotela bokwelapha izinto ezehlukeneyo , sebekhona labodokotela abaqeqetshela kwezokuzivoxavoxa

Ngokwanda kolwazi lwe thekhinoloji sekulemitshina etshiyeneyo ephucukileyo ezibhedlela ekwazi ukuhlola umzimba womuntu wonke ubone okulo mkhuhlane khona.

Odokotela ababona ngezokuzivoxavoxa bayakhuthaza abantu ukuthi bavuke ekuseni bagijima loba ukuzihambela nje ukwenzela ukuthi imizimba yabo ihlale iqinile

Abezempilakahle bebesenza umzekeliso befundisa abantwana beYunivesi ukuthi umuntu uphiwa njani usizo lwakuqala nxa esethe walimala abesibhedlela bengakafiki.

Ukunatha amanzi kuqakathekile kakhulu kulabo abaphatheka kwezemidlalo amanzi kumele bawanathe ukuze imizimba yabo ihlale ilamanzi.

Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi behlale benatha amanzi. Amanzi aqakathekile kakhulu emizimbeni yethu. Umuntu kumele abone ukuthi unatha amanzi angaba ngamalitha amabili ngosuku.

Kuqakathekile ukuthi abantu bajayeze imizimba yabo ukwenza imidlalo yokuzivoxavoxa kumbe ukuvuka umuntu agijime ekuseni ukwenzela ukuthi umzimba uhlale uqinile.

Abagulayo sebenelisa ukukhulumisana labezempilakahle ecingweni kumbe emoyeni. Ukuze bathole ukuncediswa lapho bephathekile.

Abezempilakahle sebenzisa omakhalenkukhwini ukubhala amabizo izigulane lokubhala imithi, lokubhala loba yini efanelwe ibhaliwe esibhedlela.

Kulezinsuku ezibhedlela sokulabomakhala enkukhwini lamakhompuyutha lapho okubhaliswa khona izigulane ngemva kokubana zibone odokotela.

Siyabonga ulwazi lwama computer ngoba abantu sebekwazi ukuthola usizo mayelana ngezempilakahle besebenzisa omakhalekhukhwini kungadingeki ukuthi baze bayefika ngokwabo esibhedlela.

Ukwanda kolwazi lwamakhompuyutha sokwenze kwaba lemitshina eminengi ehlukeneyo ehlola imikhuhlane etshiyeneyo eminye ngekwazi ukuhlola ukutshisa komzimba womuntu.

Kulezihlahla zeganga ezelaphayo kodwa zisuka zibe yingozi lapho umuntu engazisebenzisa engela lwazi olupheleleyo

Imithi yesintu mihle kakhulu ngoba itholakala lula kungela mbadalo ayifani laleyi esithengiswa kulezi insuku ezitolo zamaphilisi lemithi.

Izihlahla ziqakathekile kakhulu empilweni zabantu. Ezinye ezifanana lama avakhado zisinika izithelo ziphinde zibuye zibengumuthi esingawusebenzisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Imithi yesintu yayivame ukusetshenziswa emandulo le kudala ngabokhokho bethu. Kuqakathekile ukuba siyilondoloze leyimithi.

kulezihlahla zeganga ezisetshenziswa ukwenza amafutha okugcoba lesepa yokugeza lokhu kwenza kwelaphe eminye imikhuhlane ehlasela umzimba

Kuqakathekile ukuthi kungatholakala isihlahla esiyelaphayo sibhaliswe phansi kulabo ababona ngezokugcinwa kwemithi ukuze kuyazakale ukuthi sisebenzani.

Kulezihlahla zeganga, ezigoqela umsuzwane. Ezinathwa ngabantu, lapho bephathekile. Kungaba yikuvimbana. Kumbe kungaba ngumkhuhlane ongaba kumbe yiCorona.

Isithelo sepopo siyayenza ukuthi umzimba womuntu uhlale uhlanzekile, uvikelekile emikhuhlaneni. Kungakho kuyakhuthazwa ukuthi abantu bahlale bewadla.

Ukutholakala kwezihlahla zokwelapha emakhaya kuyancedisa kakhulu, ikakhulu kuzindawo okungela zibhedlela kumbe lapho okulezibhedlela ezikhatshana labantu.

Kulemithi yeganga eminengi esebenzayo ukwelapha, eminye yakhona ifakwa ekudleni eminye isebenza injalo eyinye yakhona iyaphekwa ukuze incedise abantu.

Abantu emakhaya sebatjola ulwazi sebenelisa ukuyadinga izihlahla zeganga bazelaphe imikhuhlane eyehlukeneyo lapho bephathekile

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezitshiyeneyo. Kwesinye isikhathi okungasebenza zimpande zakhona kumbe amaxolo loba amahlamvu, uyawathatha uwaxhathise uwanathe njengetiye.

Odokotela abaqeqeshe ngezokupheka kwemithi, sebehlakaniphile. Bayathatha imithi yesintu bayihlanganise lemithi yesilungu besebeyifaka emagabheni.

Kulezi insuku sokulamafutha atshiyeneyo athengiswa ezitolo zamaphilisi lemithi ayenza isikhumba somuntu sibe sihle njalo sibe butshelezi.

Eminye imithi yesintu osiyazi bayahamba beyeyithatha egangeni bayifake emagabheni bayibhale ukuthi lowu usebenza lokhu, lowu usebenza lokhu.

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezitshiyeneyo. Eminye yakhona okusebenzayo ngamahlamvu. Eminye isebenza imphande, Iminye njalo kumele uqale uyicole.

ichena ngumuthi wesintu owejayelekileyo kakhulu uyelapha abantu uphinde welaphe lezinyamazana nxa inkukhu zingani azizwa kahle ungazifakela emanzini zinathe ziyavuka khwatshu

Kulezi insuku ukungabi muhle ungumama yikuzithandela sokulafutha atholakala ezitolo ezithengisa amapills awokungcoba ukuthi umuntu engabi lamaqhubu ebusweni

Eminye imithi yesintu akusadingeki ukuthi umuntu ahambe ayoyigebha egangeni ,isitholakala lasezitolo ezithengisa imithi. Abafundela ngokupheka imithi sebehlakaniphile bayayithatha imithi leyi yesintu bayihlanganise leyesimanjemanje.

Eyinye yezihlahla zesintu eyelaphayo Yi galikhi. Yona esetshenziswa ngabantu esikhathini esinengi bayayifaka ekudleni ,abanye bayayibilisi bebesebenatha .yona iyelapha izifo ezinengi.

Zinengi izihlahla zeganga ezisetshenziswayo ukwelapha abagulayo kuzihlahla lezi ezinye zakhona kusebenza amahlamvu ezinye zakhona kusebenza impande zazo ezinye kusebenza amaxolo

Kulemithi yesintu eyelaphayo egoqela enjengesihaqa enathwa ngabantu lapho besizwa belenyongo.

Imithi yesintu isebenza ngezindlela ezitshiyeneyo. Eminye yakhona ungathatha amahlamvu akhona uwaxhwathise kumbe uthathe impande zakhona.

Imithi yesintu etholakala ezihlahleni egangeni eminye yakhona isetshenziswa ingamahlamvu eyinye izimpande eyinye idinga ukuthi iqalwe ilungiswe ngokucholwa langokuyenziwa okutshiyeneyo ukuze isebenze, eyinye isebenza injalo isuka egangeni.

imithi yesintu iqakathekile kakhulu njalo iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo ungawusebenzisa ngokuthatha amahlamvu uwaxwathise ube usunatha umsobho wakhona

Abantu bayakhuthazwa ukuthi balondoloze izihlahla lamaluba asipha imithi yesintu , bangayilondoloza ngokuhlanyela lezo zihlahla lalawo maluba ngobunengi bazo

Imithi yesintu besivame ukuyisebenzisa ingamahlamvu kumbe izimpande kodwa ngokwanda kolwazi abelungu sebathatha bayihlanganisa lemithi yesilungu.

Ezinye izihlahla ezifanana lezihlahla zepopo zisinika izithelo njalo ziphinde zisinike imithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yethu.

Izihlahla ziqakathekile kakhulu empilweni zethu njalo kufanele sizilondoloze ngoba yikho lapho esithola khona umoya lowo esiwuphefumulayo.

Odokotela abaqeqetshe ngezokupheka imithi, sebethatha lemithi yesintu, bayihlanganise laleyi eyesilungu esiyijayeleyo.